Abantwana abancane bavame ukuthontiselwa ezibhedlela. Ukuthontisa lokhu kusenzelwa ukuba bavikele imikhuhlane etshiyeneyo .Bavame ukuthontiselwa ngamaviki ayisithupha ,amaviki alitshumi kanye lamaviki alitshumi lanhlanu.

Odokotela kanye logatsha lwezempilakahle bayabambisana bezama ukucwaninga kanye lokuphenya ngemikhuhlane ekhona besenzela ukuba bathuthukise ukwelatshwa kwale imikhuhlane ingahluphi abantu njalo ingaqedi abantu.

Kulemikhuhlane eminengi ehlolwa ngokuthatha abantu igazi imikhuhlane efana le Malaria, umkhuhlane wengculaza kanye leminye nje imikhuhlane eyehlukeneyo idinga ukuba umuntu athathwe igazi

Kuleminye imikhuhlane edinga ukuthi odokotela bazivikele lapho beselapha izigulane. Imikhuhlane ethelelwana ngomoya esiwuphefumulayo efana lekhovidi kube njalo lemikhuhlane ethelelwana ngegazi ngakho kuyabe kumele odokotela bagqoke amagilavu ezandleni ukuze bangathinti igazi lezigulane.

ukuze imikhuhlane ethelelwana emoyeni ingamemetheki kudingakala ukuthi izindawo ezihlala abantu abanengi zithelwe kumbe zi sipreywe umuthi ukuze kufe icikwane eselinga gulisa abantu

o dokotela bayancedisa lapho okulemikhuhlane ebhahileyo esatshwa ngabantu okunika uncedo oluphana abantu ulwazi lokuvikelwa kanye lokumemetheka lwaleyo mikhuhlane

Odokotela lapha bangenisa isixwayisiso ngomkhuhlane othile kanye lokwelatshwa kwawo. Bayabuyela njalo ebantwini bebafundisa ngokumemetheka kwalo umkhuhlane kanye lendlela zokuwelapha lowo mkhuhlane ukuze abantu behlale belolwazi.

Abezempila kahle abeworld health ogarnisation balokubonga abodokotela abathola imithi eyokwelapha imikhuhlane eyabe ihluphile ngakho odokotela kubenza basebenze nzima

Ngenxa yokuphucuka okukhona, abantu sebe experimenter besidla ukudla okungamelanga bakudle, njalo abanye bahamba bevakatshela izindawo ezehlukeneyo. Lokhu kubangel ukumemetheka kwemikhuhlane engajwayelekanga.

Kuleminye imikhuhlane edinga ukuba izindawo zabantu zihlale zithelwa umuthi. Imikhuhlane efana le-Covid lemikhuhlane efana le-Malariya iyabe idinga ukuthi kuhlale kuthelwa umuthi.

Inhlanganiso enkulu eye World Health Organization iqakathekile emazweni wonke ngoba yiyo ephumisa imibiko lapho kulemikhuhlane engabe iyingozi eluntwini ngakho linhlanganiso iligugu kakhulu emazweni wonke.

Imikhuhlane ithelelwana ngendlela ezitshiyeneyo, kuleminye ethelelwana ngomoya abantu abawuphefumulayo isibonelo somkhuhlane onjalo yi covid eyake yahlupha ngo 2019.

ukuhlanzeka kuqakathekile kakhulu ebantwini njalo eyinye indlela yokuhlanzeka yikugeza izandla abantu kumele bafundiswe indlela eyiyo yokugeza izandla ukuze bevikele emikhuhlaneni efana le cholera kanye le khovidi

Kuleminye imikhuhlane eyingozi kakhulu ebantwini okuthi ingabamba abantu ,abantu bangkhona bahlaliswa bodwa. Imikhuhlane efana leCovid kanye le Ebola ilokhe isesatshwa emphakathini.

Inhlanganiso ezifana leUnicef zihamba zikhankasa emazweni wonke ngokuqakatheka kwezempilakahle lokuthi abantu bancediswe esibhedlela bangancitshwa usizo.

Sekunanzelelwe ukuba omama abanengi babulawa yimvukuzane yesibeletho ngakho odokotela sebehamba befundisa abomama kanye labobaba ngezindlela zokuvikela lesi sifo esesiqede abantu.

Amanzi ayikuphila kwabantu ngakho kuqakathekile ukuthi uhulumende abone ukuba zonke indawo emaphandleni kanye lasemadolobheni zilawo amanzi aneleyo ukuze kuvikeleke ukumemetheka kwemikhuhlane engabangelwa yikuswelakala kwamanzi.

Odokotela kanye labomongameli bamazwe bayaqakathekisa impilakhahle yabantu. Ngakho eminyakeni eminengi bayahlala phansi baxoxisane ngendlela zokuthuthukisa impilakahle yabantu kanye lezindlela zokwelapha imikhuhlane eyabe ibhahile ngaleso sikhathi.

IWorld Health Organization kanye leUnicef ziqakathekisa impilakahle yabantu emazweni wonke jikelele njalo ziyahambisa amaVolonteer esiyafundisa abantu abasemazweni afana laboSomalia ngezempilakahle ukuze kungabi labantu abafayo bebulawa yimikhuhlane efana laboCholera engavikelwa ngokuhlanzeka.

Amanzi ayimpilo njalo aqakathekile ekwenzeni abantu bahlanzeke ngakho kumele uhulumende abone ukuthi indawo zemazweni okufana lezemaphandleni zilawo amanzi aneleyo ukuze abantu benelise ukugeza izandla benelise ukuhlanzeka ukuze bangahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Kungenxa yokubaluleka kwempilakahle kwabakhona ukusungulwa kwenhlanganiso okuthiwa yi who world health organization ukuze ibe yiyo ekhangela ngezemikhuhlane kanye lokwelatshwa kwabantu emhlabeni jikelele.

Amanzi aqakathekile kukho konke okuphilayo ngakho kumele uhulumende ebone ukuthi bonke abantu balamanzi ikakhulu abantu abahlala emaphandleni.

Umkhuhlane wengqondo ukhona njalo uyaphila. Bonke abahlaselwe yilo umkhuhlane badinga ukuncediswa hatshi ukubandlululwa zikhona inhlanganiso ezimele bonke abagula lo umkhuhlane.

Kudingeka ukuba abantu bafundiswe ngomkhuhlane wenqondo. Ngoba labo abahlutshwa yilo umkhuhlane bayakhethwa emphakathini kungenxa yokuba abantu abalalo ulwazi ngalo mkhuhlane.

Kulezindawo ebulenjini kumbe singathi kuinternert lapho abantu abangathola khona ukuncediswa ekuvikeleni imikhuhlane ofana lengqondo umkhuhlane wengqondo ngakho abantu balakho ukuthi bathole amacounsellors angabancedisa ebulenjini.

Izibhedlela ezelapha abantu ingqondo zilakho ukuthatha umuntu egula engasenelisi ukwenza lutho aphume umqondo wakhe usuphendukile usuhlangene ngakho ziqakathekile kakhulu izibhedlela ezikhangela ngokugula kwengqondo.

Umkhuhlane wengqondo awuhlaseli abadala bodwa ulakho ukuhlasela ulakho ukuhlasela labantwana lapho usuhlasele abadala abantwana basala sebethwele nzima sebefana lentandane bengasela abadala ababakhangelayo

Kungenxa yokunanzelela ukuba imithi lakanye lamaphilisi awengqondo ayadula. Uhulumende wenza lawo maphilisi abakhona mahala kulabo abagulayo. Ngakho bayaphiwa amalanga lapho abahamba khona besiya thatha esibhedlela.

Ezikhathini ezinengi abantu ngenxa yokuthi bayasilela elwazini ngezomkhuhlane wengqondo balakho ukuthi babophe njalo bahlaliswe bodwa labo abahlaselwe yilo umkhuhlane bengazi ukuba kumele babahambise ezibhedlela ezikhangela okwengqondo.

Umkhuhlane wengqondo uhlasela kakhulu abantu abangayenelisiyo ukuthi lapho belenhlupho kumbe belalokho okuthiwa yisi stress bakhulume labanye abantu babancedise ngakho kumele abantu bakhuthazwe ukba bebohamba beyekhulumisana labo siyasi ababizwa kuthiwa ngamakhacelazi

Umkhuhlane wengqondo awuhlaseli abadala bodwa ulakho ukuhlasela labantwana njalo , ngakho kumele abantu bafundiswe izindlela zokugcina abantu abahlaselwe ngumkhuhlane wenqondo ngoba bengazilimaza.

Inengi labantu abagula ingqondo ngabesilisa. Lokhu kusenziwa yikuba abantu besilisa lapho ababa lenhlunpho khona bafela phakathi , abakhulumi ngakho kumele abantu besilisa bakhuthazwe ukuba lapho belenhlupho bahambe bayedinga ama counseling services ukwenzela ukuba bangacini sebehlanya.

Kunanzelelwe ukuba isifo sengqondo sibangelwa yistress ledepression ikakhulu ebantwini abathetheyo kumbe abathethweyo lalabo abasebenzayo ngakho kumele baphathiswe labo bantu.

Kumele kube lemikhankaso lapho abantu abafundiswa khona ngembangela zomkhuhlane wengqondo ukuze abantu bawamukele lumkhuhlane njalo bangakhangeleli phansi abantu ababulawa yilo umkhuhlane.

Abantu abagula ingqondo kudingeka ukuba bagcinwe kahle. Lokhu kungenziwa ngokuthi bahanjiswe ezibhedlela ezivele zakhelwa abantu abagula lomkhuhlane ngoba uma bephamdle basengozini yokulinyazwa ngabantu Kanye lokuba sengozini zezimota.

Umkhuhlane wengqondo suthathe impilo zabanengi bezibulala ngoba belomqondo ongahlalisekanga nga kuqakathekile ukuthi nxa umuntu elohlupho ephumele egcekeni.

Kumele amakhanselazi kanye lama psychologists bavakatshele abantu emsebenzini baxoxisane labo njalo babayenzise ama counseling services ukwenzela ukuba kwenqatshelwe inani labantu eligula ingqondo, ngoba abantu abanengi abacina begula ingqondo ngabasemisebenzini beguliswa yi depression kanye lestress.

Inhlanganiso enkulu iWorld Health Organization ithi lilungelo lakhe wonke umuntu ukuthola usizo esibhedlela kumbe emtholampilo. Ithi abantu akumelanga bancitshwe lelo lungelo.

Basakhona abantu abakholelwa ezinyangeni. Abesabayo ukuhamba ezibhedlela kanye lemakliniki ukuze bayothola usizo, lababantu balokhebephila ngoludala.

Izibhedlela kanye lamakilinika kumele zibelezindlu ezokugcina labo asebedlulile ukwenzela ukuthi izihlobo zalabo abadlulileyo bengasweli imali yokubhadalela amamotuary angaphandle ngoba edula.

Izibhedlela kanye lendawo lapho abantu abathola khona usizo nxa begula ziqakathekile kakhulu ngoba kulapho abantu abazi khona kumbe abaphiwa khona ulwazi ngemikhulane abangabe beyigula baphinde bayelatshwe.

ezibhedlela kuyaqakathekiswa ukuhlanzeka ngakho kugcwele izimpompi lapho abantu abangageza khona izandla njalo kugcwele lamabhakane atshengisa abantu indlela eqndileyo eyokugeza izandla kusenzelwa ukuthi kungamemetheki imikhuhlane efana le Cholera

Ezibhedlela kulemithetho okufanele ilandelwe kulendlela izigulane okumele ziziphathengayo njalo lalabo abavakatshele izigulane balemithetho okumele bayilandele imithetho efana lezikhathi zokuvakatsha nxa besiyabona abagulayo

Abamasonto ikakhulu abe Roman Catholic aberoma bayancedisa kakhulu ezibhedlela. Kwezinyiskhathi bayayakha okuthiwa ngamaMission hospitals ezibhedlela zesonto lapho okuncedwa khona abantu ngokwelatshwa.

Kungoba izibhedlela kanye lamakilinika kukhulu kulendawo lapho lalapho abantu abelatshelwa khona abantu abehlukeneyo. Kudingakala ukuba kubelamabhakane atshengisela ukuba isibhedlela sabantwana sitholakala ngaphi, isibhedlela sabantu abalimeleyo sitholakala ngaphi.

Kumele izimali ezibhadaliswa labo abalaliswa ezibhedlela zibe phansi ukwenzela ukuthi umuntu lapho ephathekile azizwe ekhululekile ukuya esibhedlela engesabi amabhili.

Ama health care centers lamaklinika kuqakathekile kakhulu, ngoba kulapho abantu abatshekhwa khona iBP, kulapho abantu abaphiwa khona ama ARVs, belatshwe njalo imikhuhlane efana leTB. Ngakho kumele ama health care centers akhiwe abe manengi. Abantu bathole usizo eduze, bengahambi umango omude.

Uhulumende logatsha lwezempilakahle kumele bakhe izibhedlela ezifana lalezi ezitholakala emadolobheni emaphandleni, besenzela ukuba abahlali bengahambi umango omude bedinga usizo.

Izibhedlela zidinga ukuncediswa ngemali ukuze zithenge imithi, imitshina kanye lemibheda. Okuyikho okuqakathekileyo njalo okudingakalayo ekwelapheni izigulane.

Izibhedlela kanye lamaklinika kumele kuhlale kuvuliwe ngazo zonke izikhathi ukuze abagulayo bathole usizo yiloba yisiphi isikhathi, njalo kumele kuqhatshwe odokotela babe banengi ukuze benze bephumuzana, kube khona abasebenza ekuseni, kube khona abasebenza njalo ntambama.

Abesibhedlela lemaklinika babalamalanga lapho abahamba khona emphakathini beselapha abantu mahala bebathatha ibp njalo bebakhangela imkhuhlane efana laboTB imikhuhlane efana letshukela.

Izibhedlela kanye lamakilinika kumele zibe lama ambulance aneleyo ukwenzela ukuba lapho kulesidingeko khona abantu bathole usizo ngesikhathi njalo ngokuphangisa kungabi khona umuntu ofela endlini.

Ihealth education iqakathekile kuye wonke umuntu ngoba kulapho abantu abafundiswa ngeSRH, kulapho abantu abafundiswa khona ngenutrition baphinde bafundiswe ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo ngokuba imemetheka njani kanye lezindlela zokuthi bazivikele kuleyo mkhuhlane.

Izifundo zemithi kanye lokwelapha ziqakathekile ngoba zenza odokotela bafunde njalo babe lolwazi olujulileyo ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo etholakala ebantwini lasezigulaneni.

Izifundo zempilakahle ziqakathekile ,ngakho kumele inhlanganiso ekhangelane lezempilo ihambe ezikolo kanye lasemphakathini ifundisa abantu ngazo .

Ihlanganiso ye World Health Organization, yenza imihlangano emikhulu ukuze kuphathiswe labo abasebenza ezibhedlela kanye lezigulane kukhangelwa nje inhlalakahle yabo. Kuyabe kunikwana amakhono kulimihlangano engenza impilo yezigulane ibengcono kanye lezindlela zokuthuthukisa impilo zabodokodotela laye wonke umuntu osebenza esibhedlela.

Abenhlanganiso yezempilakahle bavame ukwenza imihlangano behlangene labodokotela kanye labakhangele ngezempilakahle bebakhuthaza ukuba benze izixhwaningo leziyixwayisiso ngezemithi kanye lemikhuhlane.

Kungoba kunanzelelwa ukuthi abantu babulawa yimkhuhlane efana le ngcukaza I UNICEF Kanye le World Health Organization siyahamba zinkankasa zifundisa abantu ngamalungelo abo ikakhulu omama kwezocansini ukuze behlise ukumemetheka kwalo umkhuhlane.

abezempilakahle besebenzelana le WHO organization bajwayele ukuba lemihlangano ethatha phose iviki lapho bexoxisana ngemikhuhlane ehuphileyo njalo eyiyo enazwa ngabodokotela ukuba isibambile emuntwini

Kuqakathekile ukuba abantu bafundiswe ngamalungelo abo ekwelatshweni kanye lekutholeni usizo emtholampilo ukuze lawo malungelo angavayolethwa ngumuntu

abantu abanengi ikakhulu abahlala emaphandleni abawazi amalungelo yabo uma kufika ngezokuthola usizo esibhedlela ngakhokumele kube lemikhankaso abantu abahlala emaphandleni bafundiswe ngamalungelo aba nxabefika esibhedlela

Uhulumende ukhangelele ukwakha ezinye izibhedlela esengeza kulezo ezikhona. Lokho ekwenzela ukuba izigulane zingahambi umango omude zidinga ukwelatshwa, kodwa zincedwe eduze.

Kudingakala ukuba ezibhedlela kanye lamakilinika lazo zonke izindawo eziphathelane abantu zibe lezimota esingathi ngama ambulance ahamba ukuyathatha abantu lapho begula kodwa kunanzelelwa ukuba lezi izimota nxa zingathengwa aziphathwa kuhle amavili engaponstha akuthengwa amanye njalo zingafa azilungiswa njalo ngakho kumele izibhedlela zikhuthazwe zisebenzisane logaja lwezempilakahle

Ezibhedlela belapha umkhuhlane etshiyeneyo efana lomkhuhlane wendlebe. Lapho umuntu indlebe yakhe ivalekile ulakho ukuhamba ekilinika kumbe esibhedlela ayoncediswa kukhitshwe leyo doti emvale indlebe eyenza abe engasezwa

Izibhedlela zande kakhulu emadolobheni kukhona izibhedlela zikahulumende kuphinde kubekhona njalo izibhedlela zabantu nje odokotela abanengi bathi lapho sebelemali bakhe ezabo izibhedlela kodwa lezo zibhedlela izigulane zibhadala imali enengi.

Ezibhedlela kumele umuntu abelebhuku afike abhalise, lapho esiyavakatshela udokotela kumele adlule edindisa, kubhalwe phansi ukuba ulandeni, kubhalwe phansi lokuncediswa konke ayabekutholile.

Kuyake kubhahe imikhuhlane kugule abantu abanengi kucine sokutholakala inani lemibheda kanye lamawadi asezibedlela akasenelisi ukugcina inani labantu abayabe begula ngakho kuqakathekile ukuba kuqhubeke kuyakhwa izibhedlela kanye lamakilinika amanengi.

ezibhedlela kubakhona abantu abaqatshwa ukuba abakhulumisane lezigulane okuthiwa ngama counsellors ngoba ibakhona eminye imikhuhlane egulwa ngezinye izigulane abathi nxa bengatshelwa ngayo behluleke ukuyamukela ngakho kuyabe kudingakala ukuthi bakhulume lomuntu ongu conselor abaduduze abenze bazizwe besiba ngcono

Izibhedlela ziqakathekile kakhulu ebantwini ngoba kulapho abathola khona usizo uma begula behlaselwe yimikhuhlane etshiyeneyo, ngakho ezibhedlela odokotela kanye labomongikazi baqakathekile njalo baligugu emphakathini.

Izibhedlela kanye lamakilinika balokuhlangana kwamanye amalanga beyenza okuthiwa ngamastaff development sessions lapho abafundisana khona ngezokwelapha kanye lokunakekela izigulane.

Izibhedlela kanye lamaklinika zisadinga ukuncediswa kakhulu, ikakhulu ngemali ukuze kuthengwe ama ambulensi abemanengi. Ukuze izigulane zingafeli ezindlini kumbe emigwaqweni lapho kube lezingozi zomgwaqo.

Abasebenza ezibhedlela kabavunyezwa ukuya kumastrike ngoba ukuyakwabo kumastrike kulomtshelela omubi ilizwe lilokulahlekelwa yimpilo ezinengi ngakho uhulumende uyazama ngazo zonke indlela esebenzisana lehlaniso yezempilakahle ukubana labantu bayaphiwa imali eyaneleyo

Izibhedlela ezinengi sezidilika ngakho kudingakala ukuba uHulumende ake azakhekatsha aphinde njalo azidonethele izinto ezifana lemibheda kanye lemitshina yokusetshenziswa yizigulane.

Amazwe amanengi emzansi Africa ahlangana lohlupho lokuswela imali ngakho ugaja lwezempilakahle lwenza izibhedlela zibe zilutshwane emaphandleni, lizandise kakhulu emadolobheni.

Kumele isibhedlela sibone ukuba abagula kakhulu kanye labantu asebeluphele yibo abancediswa kuqala. Abantu abanjalo bangahlali isikhathi eside bekuma "queue" kodwa bancedwe masinya.

Izibhedlela kanye lamaklinika, njengezindawo lapho okuhlala khona abantu abagulayo .Kumele zihlale zihlanzekile ,ngakho kumele kuqatshwe abantu abanengi abasebenza ezibhedlela kuklinwe izambuzi ,njalo kuklinwe lama wadi lapho okuhlala khona izigulane.

Kumele kwakhiwe izibhedlela zibe zinengi. Kungenziwa njalo inani labantu eliba kuma queue kumbe elilayinayo ukuze liphathiswe lihamba lincipha ngoba izisebenzi zezibhedlela lazo ziba zinengi uma izibhedlela zizinengi, ngoba abanye abantu bacina besifa belindele ukuthi elabo ithuba lifike elokuhlolwa ngudokotela.

Ukuze abantu bathole usizo lula ,kungabikhona ukulinda kakhulu .Kumele kube lezibhedlela ezahlukeneyo , izibhedlela ezibona ngokwamehlo izibhedlela ezikhangele abomama njalo njalo.

Izibhedlela kanye lamafamasi zilakho njalo ukwenza imithi lokuyithengisa imithi eyezinyamazana elapha izinyamazana ezifana lenkomo kanye lenkukhu njalo balakho ukunika abalimisi ulwazi olokuba benzeni belaphe njani izifuyo zabo.

Kufanele izibhedlela kanye lamakilinika, basebenze ndawonye labamapharmacy, ekwelapheni abantu. Abezibhedlela bahambise imikhuhlane eyiyo ehlupha abantu ukuze labo abasebenza emapharmacy bazi ukuthi yiyiphi imithi edingakala kakhulu ebantwini.

Izibhedlela kanye lamapharmacy zivame ukunxusa izingcitshi ngezemitshina esetshenziswayo ukuze zizotshengisa odokotela kanye labomongikazi indlela leyomitshina esebenza ngayo , labo bebuza imibuzo

kungoba odokotela kanye labanye abasebenza ema phamarcy benanzelela ukuba abantu basebenzisa imithi ngendlela ezingafanelanga kudingakala ukuba umuntu ma esiya dinga imithi e phamarcy ahambe ele prescription

Kulabodokotela abakhangele ezamathambo. Ngakho bavame ukukhuthaza abadala asebebulawa liqolo ukuba badle ukudla okwenza ukuthi amathambo abo aqine. Babakhuthaza ukuthi badle ukudla okuleCalcium.

Kudingakala odokotela abafunda ngezokwelatshwa kwamathambo ukwelapha abadala kanye labanye abazalwa bekhubazekile ukuze bebone ukuba lawo mathambo eyelulwa njalo lezo zigulane ziyasila bezincedisa ngemithi lokudla abangakudla ukuze amathambo aqine .

Ngemva kokuhlola izigulane, kungatholakala ukuthi isigulane silomkhuhlane othile, leso sigulane kuyabe sokudingakala ukuba sihlaliswe phansi ngabazi ukukhuluma kuhle lezigulane ukuze siwamukele lo umkhuhlane njalo sithathe imithi kube sidinge usizo kubodokotela okumele siludinge

Kukhona imitshina esetshenziswa ezibhedlela ukugcina umuntu okuthiwa ingqondo zakhe sezifile ephila limitshina ibizwa kuthiwa yilife support ngakho iqakathekile kakhulu ezibhedlela iyadula imitshina yakhona.

Odokotela bayafundiswa ukuba benelise ukukhangela ingaphakathi yomuntu .Kusukela ebuchotsheni kusiya enhliziyweni . Kanye laphakathi esiswini .Ngakho odokotela bayahamba bayofunda iminyaka leminyaka besenzela ukuba bathole ulwazi olwaneleyo .

Inengi labantu ikakhulu abantu abadala, libulawa yisifo samathambo. Uma sekunjalo, kudingeka ukuba bahanjiswe esibhedlela beyethathwa ama xray kudingwa lapho uhlupho oluvelela khona.

Abantu ngokukula kumbe lokulimala babalemikhuhlani yamathambo, ngakho kubemele bahambe kubo dokotela abayizicitshi ekuyeluleni kanye lokulungiseni imikhuhlane yamathambo.

Kukhona imithi esiyenziwe ngabodokotela eyelapha umuntu ngaphakathi iselapha izifo ezifana leqolo iselapha ingqondo kumbe inhliziyo leyo mithi iyaduliswa ngoba isenziwa nzima

I oncology ikhangelane lokulwisa kumkhuhlane wemvukuzane icancer, ngakho ioncology iqalisela kudiagnosis yecancer iye ekwelapheni kwayo, iye njalo kusizo kumbe ukuxhaswa esithi yi support yalabo abayabe befumanwe belomkhuhlane we cancer

Uhulumende usebenzise izigidi zama dola ekwakhiweni kwama laboratory kanye lezindlu lapho odokotela abangenza khona isicwayiso lochwaningo ngemikhuhlane ekhona Kanye lokwenza imithi.

Udokotela labo mongikazi basesibhedlela bahlola amasampuli avelela esibhedlela befuna ukubona ukuba yiwuphi umkhuhlane ongabe uhlasele isigulane esithile.

Emalaboratory kufunakala izingcitshi kanye lezingcwethi zokwelapha ngoba babamba amasampuli atshiyeneyo awezigulane ezehlukeneyo ngakho kumele zibekwe ngendlela elohlonzi kungahlanganiswa ukuze imiphumela ihambe ebantwini abayibo.

Ezibhedlela kulokusetshenziswa ama lephuthopu Kanye lama pirinta kusebenzisana lamakhompuyutha ukuze kukhitshwe imhloliso kumbe impumela yalabo abayabe behloliwe ukuze kutholakale ukuba babulawa yimikhuhlane yiphi.

Izigulane ezihanjiswa ema laboratory yilezo eziyabe zigula imikhuhlane engajwayelekanga ngakho kuyabe kudingakala ukuba lezo zigulane zifakwe emitshineni eyohlonzi kuhlolwe lokhu ezingabe zikugula.

Lapho kuhlolwa ukuba umuntu engabe elomkhuhlane weTB kudingakala ukuba kusetshenziswe imitshina ye X- ray lapho okukhangelwa khona ingaphakathi yomuntu impumela yakhe ibisiphiwa udokotela ozachasisa impumela kolowo oyabe egula.

Ama laboratory kanye lama diagnostic centres aqakatheke ekuthini anika abazali isiqinseko sokuba abantwana ababa labo ngababo lokhu bakwenza ngalokhu okuthiwa DNA test lapho okuthathwa igazi kumbe unwele abesekhangelwa ukuba engabe engowabazali bonalabo abathi bamzele

Kulempahla eziqakathekileyo ezigqokwa yilabo abasebenza emalaboritory kanye lama diagnostic centres. Lokhu kusenzelwa ukuba kuvikele izisebenzi lezi ekutshisweni ngama chemicals asetshenziswa kulezo zindawo.

Amalabhorethi kanye lama 'diagnostic centers' alayo imitshina esebenza njengama'fridge'.Limtshina isetshenziswa ukulondoza eminye imithi okumele igcinwe endaweni okuthiwa kuyagodola khona ukuze ingonakali.

odokotela abasebenza ema laboratory lasema diagnostic centres bayenelisa ukusebenzisa imitshina ukuba babone inhliziyo kumbe inqondo yomuntu lapho bekholelwa ukuba engaba elama tuma eqondo kumbe elomkhuhlane wenhliziyo ngakho kudingakala ukuba babelolwazi ngokusebenzisa leyo mitshina njalo babekwazi ukubala impumela yaleyo mitshina

Amalabholatri kanye lama diagnostic centres yindawo eziqakathekileyo kakhulu kubodokotela ngoba kulapho abayenelisa khona ukuba behlole njalo bangcine amasampula abawathatha ezigulaleni lapha behlala behlola ukuba imikhuhlanethize ithelelwana njani njalo iyelatshwa njani.

Amalab lamadiagnostic centers aqakatheile kubodokotela ngoba yikho abahamba besiyayenza khona uphenyo ngemikhuhlane etshiyeneyo bedinga njalo imithi abangayisebenzisa ukwenqabela limkhuhlane.

Emaphandleni awakho ama laboratory kanye lama Diagnostic centers. Kulezibhedlela kuphela. Ngakho nxa sebegula abantu bemaphandleni bacina behamba besiyalanda usizo kuma Lab lama Diagnostic centers asedolobheni okwenza babe lendleko ezinengi.

Kungabakhona umuthi okukholelwa ukuba uyingozi ebantwini, uyabiselwa njalo elab kumbe ediagnostic centre, uyehlolwa kutsha lumuthi kudingwa ukuba okungabe kuphambanisekile ngawo kuyini.

IMinistry of Health ugatsha lwezempilakahle, iyaqakathekisa ama laboratories kanye diagnostic centres. Lokho kubonakala ngemali ezisetshenziswayo ukuthenga imitshina yokuhlola imikhuhlane.

Kumele amaLabs lama diagnostic centres abelemitshina yonke okumele ibekhona ukwenzela ukuba odokotela bonke abasebenza lapho benze umsebenzi wabo lula bexwayisisa ngemikhuhlane njalo bezama ukwenza imithi yokwelapha imikhuhlane.

Kumele usizo oluphiwa abantu ema Laboratory kanye lama Diagnostic centers lutholakale ngentengo ephansi ngoba izigulane ezinye zicina ziswela usizo kungenxa yemali eyabikhangelelwe ukuba beyibhadale.

Kumele ama diagnostic centers kanye lama laboratories abemanengi ngezindawo ukuze kuthuthukiswe ukwenziwa kwemithi kanye lamaphilisi ayelapha abantu. Kunjalo kuhlolisiswe ngemikhuhlane ebakhona emphakathini.

Amalaboratories lama diagnostic centers adinga imitshina ephucukileyo, akusadingeki ukuba abelemitshina yakudala ngoba imikhuhlane esikhona khathesi isimitsha ayisafani lakudala.

Izibhedlela umhlaba wonke jikelele ziyayiqakathekisa impilo yabomama abakhulelweyo kanye labantwana abasanda kuzalwa kungenxa yokuba labo yibo abafa kakhulu ngakho kumele bancedwe.

Abantwana abasanda kuzalwa kuqakathekile ukuba bahambe kubosiyazi, bayohlolwa ukuba ababi lemkhuhlane efana labo polio, o measles kanye le diphtheria, ngakho kuqakathekile ukuba omama balandele ukuhambisa abantwana ezibhedlela for ama vaccinations.

Omama abasanda kubeletha kanye labantwana babo abancane bakhuthazwa ukuba bahlale bevakatshela esibhedlela ukuze kuhlolwe ukuba abantwana bakhula kahle kanye lokuthi abomama basila kuhle ngemva kokubeletha.

Ugatsha olukhangele omama labantwana abancane esibhedlela luqakathekile ngoba kulapho omama abakhulelweyo abafundiswa khona ngendlela zokubeletha kanye lendlela lezokugcina abantwana lapha sebebelethile.

Ngokuya kweminyaka abantwana abafa bengakazalwa kanye labantwana abafa sebezelwe kumbe omama abafa bebeletha baya besehla kumbe inani liyehla kungenxa yokuba laba bathola uncedo kuqala njalo bayaqakathekiswa ezibhedlela ukuze kunqatshelwe ukufa kwabomama kanye labantwana.

Omama abalabantwana abancane kumele babone ukuthi bayabahambisa ku vaccination. I- vaccination iqala umntwana esanda kuzalwa ehlatshwa i- injection ye BCG, kube leye 6 weeks. Kubenjalo leye 10 weeks kube leye 14 weeks. Ngakho kuqakathekile ukuba abantwana ba vaccinatwe ukuze bengatholi imikhuhlane efana labo polio, labo measles.

Omama abakhulelweyo, labantwana abancane, kumele bephiwe usizo ngentengo ephansi esibhedlela kumbe bangabhadaliswa. Lokhu kubenza behambe esibhedlela bekhululekile bangahlali ezindlini.

Izibhedlela kanye lama kilinika kumele beqakathekise impilo yabo mama abazithweleyo kanye labantwana abancane. Lokhu bekwenza bezama ukwenqabela ukufa kwabantwana abancane okuthiwa yi infant mortality.

Imisebenzi yabo dokotela kanye labo mongikazi ihamba isiba lula lokhu kusenzwa yimitshina kanye le technology yalezi nsuku eyenza imisebenzi yabo ibelula.

Akhona amangilazi awohlonzi lwaphezuku asetshenziswa ngabodokotela lapho becubungula njalo bephenya ngemikhuhlane etshiyeneyo. Lawo mangilazi alakho ukubona ama germs kumbe lokhu esithi yi bacteria.

Izincediso ezisetshenziswa ngabodokotela kumele zilondolozwe njalo ziphathwe kuhle ngoba ezinengi zakhona zithengwa kwamanye amazwe njalo ziyabe zidulela inhlanganiso yezempilakahle, ngakho izibhedlela azikhangelelwanga ukube zibe zilahla lezo zincediso.

Kuleminye imithi eyingozi ngakho kuyabe kumele ifakwe emabhokisini Amabhokisi lawo ayabe engawokulondoloza okuphakathi ukuba kungachitheki ngoba nxa kungachitheka kulakho ukuphambanisa kumbe ukulimaza abantu.

Inengi lemitshina esetshenziswa ezibhedlela ngabodokotela ithengwa emazweni aphucukileyo, amazwi afana le China kanye le Japan ngakho kuyabe kuqakathekile ukuba ilondolozwe leyo mtshina kungoba amazwe e Africa engenelisi ukwenza eyayo imtshina.

Kulezigelo kanye lama scapel ehlukeneyo asetshenziswa ngabodokotela ekwelapheni ikakhulu lapho behlinza izigulani ngakho mele bebekwazi ukuba lesilalesi isigelo sisebenza ukusika ngaphi njalo ngasiphi isikhathi.

Kulemitshina esetshenziswa ngabodokotela ukuze babale ukuba inhliziyo yomuntu itshaya kangaki kumbe i pumper igazi okunganani okufana. Imitshina efana lama BP machines iyasetshenziswa ngabodokotela ekwelapheni

Abezempilakahle besebenzisana labezokuthula lapho kulempi bayabona ukuthi abantu abasweli imithi yabo ngakho bayasebenzisa lokhu okuthiwa ngamadrones bafake imithi iyefinyelela ukufika ezindaweni lapha abafuna ifike khona.

Odokotela balokusebenzisa imijovo eyehlukeneyo. Imijovo yakhona iyatshiyana amanalithi ubude, kuleminye esebenzisa amanalithi amancane, kube leminye njalo esebenzisa amanalithi amafitshane, kusiya ngokuthi umuntu uhlatshwa ngaphi.

Imitshina esetshenziswa emalabholetri kanye lasema diagnostic centres kumele ilondolozwe kuhle kungenxa yokuba limtshina ithengwa khatshana njalo iyabiza inkulungwane zamadola ngakho nxa zingaphathwanga kuhle lokhu kwenza ukuba kubenzima ukuze isibhedlela sithole eminye njalo imitshina.

Sekulemitshina eyenziwayo lapho okulaliswa khona abantu uma behlolwa umzimba wonke kusukela ebuchopheni kuyehla kuze kusiya enyaweni limitshina kumele isetshenziswe zingcitshi ezaziyo ukuyisebenzisa.

Zikhona izigulane ezifika esibhedlela zingasenelisi ukuzi phefumulela zodwa ezifana labantu ade sebegalula ngakho kukezincediso ezisetshenziswa ngabodokotela ukwenza labobantu bephefumule lezo zincediso ziyabe zipompa umoya ziwungenisa emzimbeni wesigulane.

abodokotela balezincediso ezinengi ezehlukeneyo ngakho kuqakathekile ukuthi labo abancedisana labo dokotela bahlale belazo lezo zincediso eduze ukwenzela ukuba lapho u dokotela edinga isincediso thile ikakhulu lapho behlinza abantu sibe sitholakala eduze ikakhulu lokhu okokuthunga abantu lapho behlinzwa

Kulezincediso ezinengi ezisetshenziswa ngabodokotela ekwelapheni ezifana lemijovo, ama"scalpel" lapho behlinza ,ezifana lamanalithi asetshenziswa ukuthunga labo abayabe behlinziwe.

Lapho abantu beqamuke inyawo kudingakala okokugqoka ukuze amathambo ahlangane ekadeni abantu bebefakwa lokhu okwakuthiwa ngama plast okulemihlobo etshiyeneyo engasetshenziswa.

Kuqakathekile ukuthi odokotela basebenzise kuhle izincediso zabo ezifana lamajekiseni izigelo zokuhlinza abantu Kanye lamanalithi wokuthunga abantu ngoba ukungezi njalo kungenza bacina belimaze izigulani ngakho kumele bebe lolwazi lokusebenzisa lezo izincediso

Kulemitshina esetshenziswa ngabodokotela ekwelapheni abantu abaqamuke amathambo leyi imitshina iyafakwa emzimbeni womuntu amathambo akhe aze ahlangane uyabe emcedisa ukuthi ahambe kumbe enelise ukubamba ngezandla.

Imitshina kanye lezinye izincediso zabodokotela abasebenza ngazo zithengwa kwamanye amazwe ngoba amazwe e-Africa engakenelisi ukuzenzela eyawo imitshina. Bathenga emazweni afana le Russia labo France.

Imitshina eminengi esetshenziswa esibhedlela isebenza ngogetsi, ngakho abesibhedlela basebenzisa inkulungwane zamadola umnyaka nxa uphela bebhadala amagetsi.

Imitshina kanye lazo zonke izincediso eziphiwa odokotela nxa beselapha ziqakathekile kakhulu ngoba zibenza benelise ukwenza eminye imisebenzi efana lokuhlinza abantu abagula imikhuhlane edinga ama operation

Eminye yemitshina esetshenziswa ezibhedlela ilobungozi ngakho kudingakala ukuba izisebenzi ezisebenzisa le imitshina, ziqale zifundiswe ngokusetshenziswa kwayo ukuze kwenqatshelwe kumbe kuvikelwe izingozi emsebenzini.

Izibhedlela ngeminyaka ngemnyaka ziphuma imali enengi zithenga impahla ezigqokwa ngabodokotela kanye labomongikazi ikakhulu impahla ezisetshenziswa lapho okuhlinzelwa khona abantu.

Ezibhedlela kulemitshina eminengi njalo eyohlobo olutshiyeneyo. Eminye leminye imihlobo isetshenziswa ngodokotela abatshiyeneyo. Udokotela wamazinyo uleyakhe imitshina kuthi lo okhangela imvukuzane owakhe.

Ama medical appliances afana lama wheelchair, ama insolent pumps ,kanye lama pacemakers enza impilo zabantu zibe lula ikakhulu abakhubazekileyo.

Odokotela basebenzisa izinto ezinengi ezifana lemijovo kanye lama loop ukwelapha izigulane , amaloop afakwa kubomama abayabe bezama ukubala ukubamba izisu okuthiwa Yi family planning method

Izibhedlela zicina zilayela izigulane ukubana ziyodinga usizo emazweni afana leIndia lokhu kungenxa yokuba eminye imitshina efunakalayo ingekho ngenxa yokuthi iyadula ingathengeki.

imitshina esetshenziswa esibhedlela ilemhlobo etshiyeneyo ikhona esetshensiswa ekuyelapheni ababelethayo labasanda kubeletha kukhona esetshenziswa ngabo dokotela bamazinyo kukhona njalo esetshenziswa ngabodokotela abahlola imikhuhlane efana cancer

Imitshina yanamhlanje eyenza imisebenzi yabasebenza ezibhedlela ibe lula. Kudala babehamba imango emide behambisa imibiko ephathelane lomsebenzi wabo kodwa ngenxa yethekhinoloji sebekhuluma omunye elapho okhona ehambisa imibiko thile ngesigulane kanye lokuqhutshwa komsebenzi.

Kulemitshina esetshenziswa kulezinsuku eyenza umuntu okuthiwa usefile ingqondo abe elokhu ephila okuthiwa yi life support equipment kumbe machines leyi imitshina iyadula kodwa iqakathekile kakhulu.

Kulemitshina ekhona encedisa izigulane eqakathekileyo efana lemitshina encedisa labo abephuke iqolo ukuze benelise ukuhamba kube khona njalo lamawheelchair ayenza labo abangenelisi ukuhamba njalo ukuba bayelaphalalaphaya bengadinganga usizo.

Umuthi wabantwana owelapha ufuba kanye lokukhwehlela, lumuthi unathwa ebusuku, uyanceda njalo uyelapha yonke imikhuhlane yofuba.

Imithi ihamba iphucuka lokhu kubangwela yithekhinoloji kanye lobunengi babodokotela okubenza benelise ukuphenya ngemikhuhlane ehlasele uluntu.

Abezempilakahle bahlala besemalebhu besenza imithi emitsha engalwisa imikhuhlane ehlasela abantu eqeda abantu efana labo cancer labo BP.

Kulemithi efana leOLAPLEX, esetshenziswa ekukameni inwele. Ukuze umuntu abelenwele ezinhle, ezimnyama, njalo ezinengi. Kumele athenge lumuthi, awusebenzise inwele zakhe zikhule.

Imithi yanamhlanje yahlukile, njalo eyenziwa ngezinto ezihlukenenyo. Ikhona eyenzwa ngama 'chemicals', ikhona njalo yenziwa nge-asidi. Leyi mithi iyabe ibuya ilezindlela okumele isetshenziswa ngayo okuthiwa ngama instructions.

Odokotela babantwana bayayazi imkhuhlane ehlupha abantwana, ngakho bayahlangana labanye emala ema laboratory bayenze imithi yokwelapha imkhuhlane ehlasela abantwana efana lokutshilwa ikakhulu ebantwaneni abangabafana.

Lezi insuku sokwenziwa imithi, imithi yokwelapha ama alejizi afana lenkankili afana lamanye ama alejizi enziwa yikudla. Ukudla okufana lamazambane akhona akwenza ukuthi umuntu abe le aleji.

kulezigulane ezifika esibhedlela zeziswele amanzi lezi izigulane zincediswa ngokufakwa amanzi emzimbeni kusetshenziswa amanzi okubitwa kuthiwa yi drip lokhu kwenza ukuthi izigulane lezo zingasasweli manzi

Imithi yakulezi insuku ivame ukufakwa emaphepheni kumbe kumakhadibokisi lokho bekwenzela ukuba iyalondolozeka ngcono kayitshiswa njalo kayingenwa ngumqando kakhulu.

IAlovera isetshenziswa ezintweni ezinengi ikakhulu ekwenzeni amafutha awejwabu abantu bakholelwa ukuba iAlovera iyelapha imikhuhlane thize efana laboezcema kanye leminye nje imikhuhlane ephathelane lesikhumba sabantu.

Amafamasi aluncedo kakhulu ebantwini anceda abantu begula aphinde ancede abalimisi ngoba benelisa ukuthenga amaphilisi okwelapha isifuyo zabo ezifana lenkomo kanye lembuzi.

Ngendlela abantu asebephila ngayo kulezinsuku kunzanzelelwa ukuba inengi alisagijimi njalo kalisaqinanga lokhu kusenza ukuba ihlaselwe ngumkhuhlane we Blood Pessure ngakho ododkotela senza imithi eminengi, eminye ngenathwayo eminye ngamaphilisi okwehlisa lowo umkhuhlane

Imithi yokukhwehlela minengi njalo iyatshiyana ngoba abantu bangabulawa luphepha olutshiyeneyo. Kukhona okuthiwa bale asthma kukhona njalo abayabe bebanjwe lufuba okuthiwa yi flu oludlulayo. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu nxa bethenga imithi leyi bazi ukuthi bathenga imithi eyiyo efanele ukwelapha lokhu abakugulayo.

Amaphilisi lamaphilisi alendlela anathwa ngayo. Amanye anathwa ekuseni. Amanye anathwe emini. Amanye ntambama. Amanye njalo anathwa kanye ngelanga. Ngakho kuqakathekile ukuba abantu balandele izixwayiso ezibhalwe emaphepheni amaphilisi abawaphiwayo.

Kungoba imithi yanamhlanje isenziwa ngendlela ezitshiyeneyo. Kukhona eminye okuthiwa kumele ifakwe emafirijini ukuze ihlale iqanda. Lapho iphunyiswa isikhathi eside ngaphandle icina isonakala.

Abenza ezemithi ngokunanzela ukuba abantu balejwabu elehlukeneyo, benza imithi eyokuvikela abantu elangeni eyehlukeneyo. Omunye lomunye umhlobo kuya ngokuthi umuntu ulejwabu elinjani. Bakhona abalejwabu eliwomileyo , kube khona njalo abalejwabu elilamafutha amanengi elicazimulayo.

Abenza imithi benza imithi elungele ukusetshenziswa ngabantwana abancane okufana lama "saline drops",lawo ayenza ukuvula abantwana amakhala lapho bevalekile kungoba abantwana bengakwanisi ukuzifinyela.

Kulemithi eyenzwa zingcitshi zabodokotela ezibona ngemithi. Limithi iyabiyenzelwa ukuba iyelaphe abantwana kuphela. Imithi lemithi iyabe ibhaliwe ukuba umntwana osezingeni elingaka unatha umuthi ongaka kumbe onganani.

Kulemithi yanamhlanje eyenzelwe abomama kuphinde njalo kube leminye eyabe iyenzelwe abobaba. Ngakho kudingeka oDokotela bazi imikhuhlane ehlasela abomama kanye lemikhuhlane ehlasela abobaba ukuze babancede ngcono.

Imithi yesintu kumele isetshenziswe ngonanzelelo, kulandelwe ama instructions abuya laleyo imithi. Ukungawalandeli ama instructions kulama side effects angenza lowo owusebenzisayo acine egula okudlulisileyo.

Amaphilisi Kanye lemithi yakulezinsuku kuqakathekile kakhulu ebantwini ngoba kukhona okungezelela okuthile emzimbeni yabantu akhona amaphilisi angezelela iayoni akhona njalo angezelela amavitamins emzimbeni yabantu ngakho amaphilisi kanye lemithi yanamhlanje kuqakatheke kakhulu.

Abantu balokusebenzisa imithi yanamhlanje ngendlela ezingayisizo, ikakhulu abesifazana ubathola sebewusebenzisa umuthi okumele unathwe sebegcoba ukuze babebomvu ngakho kumele abantu basebenzise imithi ngendlela eqondileyo.

Amaphilisi anamhlanje akhona awanceda omama ukubamisa kumbe abavale ukuthola inzalo okweminyaka ethile kumbe okwesikhathi esithile, ngakho odokotela batshengisa ukuthi sebelohlonzi njalo sebelolwazi ngezemithi.

Imithi yalamhlanje mele isetshenziwe ngesikhathi njalo ilandelelwe umuntu angayeqi ngoba ukweqa ukusebenzisa imithi leyi kungenza umuntu a default umkhuhlane ucine ungaselapheki kuhle

Imithi yesikhiwa minengi njalo yahlukile. Kulenathwayo ebuya iyi liquid, kube leyinye engamaphilisi, kubeleyinye engama capsules. Kubeleyinye egcotshwayo emzimbeni, ngakho iqakathekile.

Amazwe amanengi eAfrica asebenzisa inkulungwane zamadola, ekuthengeni imithi kwamanye amazwe. Amazwe afana leIndia leChina. Lokhu kungenxa yokuba kenelisi ukuzenzela eyawo imithi.

Kukhona imithi yokwelapha abantu izifo, kubekhona imithi yokuthundubeza ubuhlungu, imithi efana laboNeosporin kanye lama Asprin isetshenziswa ukuthundubeza ubuhlungu umuntu ayabe ebuzwa.

Kumele abantu bananzelele ukuba imithi abayigcobayo ihloliwe ngabodokotela bezikhumba okuthiwa ngama- dermatologists. Lokhu kuyabanceda ukuba bengabi lemvukuzane eyejwabu.

Abadlali bemidlalo sebesebenzisa kabi imithi yanamhlanje efana lama steroids besenzela ukuba bayenzengcono badlule abanye kwezemidlalo ikakhulu abagijimayo.

Abantu sebelakho ukuzelapha besezindlini bengayanga esibhedlela uma sekufumene ukuthi bagula wuphi ,umkhuhlane okufana lomkhuhlane wetshukela. Abantu bayaphiwa imithi bebe bezijova bezihlalele ezindlini zabo

Kumele abantu basebenzise imithi yanamhlanje ngokunanzelela okukhulu ngoba sebekhona abanye abaziphekela imithi ezindlini zabo bayithengisa ingahlolwanga. Lokhu kuyingozi.

Imithi eminengi ayitholakali esibhedlela. Okutholakala esibhedlela esikhathini esinengi ngama Paracet athundubeza ubuhlungu, kodwa imithi eminengi kumele ithengwe emafamasi umuntu ebhalelwe ngudokotela.

Imithi yanamhlanje kulendlela okukhangelelwe ngayo ukuba abantu bazilondoloze, abantu kumele bafake imithi leyo endaweni emnyama indawo engatshisiyo engela langa ukuze inga expayi.

Imithi kumele isetshenziswe ngonanzelelo ngoba ezikhathini ezinengi abanye abantu bacina sebele addiction kule imithi. Ngakho kumele umuntu ethi engawusebenzisa asile awutshiye lumuthi.

ODokotela ngokuhlakanipha kwabo sebenza imithi eyabadala baphinda benza njalo imithi efanele abantwana abancane. Isibonelo semithi enjalo yiParacet kukhona eyabadala kubekhona eyabancane.

I-Vivitrol yijekiseni ehlatshwa labo abanatha utshwala abafisa ukubekela. Bayihlatshwa kanye ngenyanga. Bengayihlatshwa bazizwa bengafisi ukunatha iyabavala ukulangathelela ukunatha.

Imithi yanamhlanje minengi ivamile Ikhona eminye eyenzelwa ukuba umuntu ongenelisii ukudla azizwe elangathelela ukudla abele appetite. Ibekhona njalo eminye esetshenziswa ukuba umuntu abe lejwabu elihle .Ibekhona njalo eminye eyenzelwa ukuba umuntu ongela nwele abelenwele zimile kahle .

Abantu abavakatshela indawo ezilemalaria kanye leyellow fever balokuphiwa imithi yokuthi bavikele ukuhlaselwa yileyi mkhuhlani. Abemalaria bayaphiwa amaphilisi kuthi laba abaya endaweni ezinjenge Zambia bahlatshwe kumbe bajovwe ukuze bangatholi iyellow fever.

Imithi yakulezinsuku minengi njalo itshiyene kodwa iselapha imikhuhlane efanayo, ngakho kuqakathekile ukuba umuntu azi ukuba yiphi imithi emsebenzela kuhle. Lokho umuntu engakwenza encediswa ngudokotela wakhe, ngoba eminye yalimithi ilakho ukwenza amaside effects.

Imithi yamanje efana leyoku khwehlela eyo phepha ivame ukusetshenziswa ngendlela engalunganga ngezindlela ezinga qondanga yintsha yalamuhla, imithi efana labo bronkayithisi isisetshenziswa njengesidakamiswa yintsha yalamuhla, ngakho kumele balendelelwe bafundiswe ngobungozi bokusebenzisa imithi ngendlela engafanelanga.

Kunanzelelwa ukuba kulokhe kusalesidingeko sokuba uhulumende ayakhe izibhedlela lapho okukhangelwa khona ingqondo kanye lalapho okugcinwa khona abantu abagula lumkhuhlane ngoba inani labantu abagula lumkhuhlane liya liyanda.

Kungoba benanzelela ukuba imikhuhlane yengqondo ibhahile emazweni kuqakathekile ukuba odokotela babhale phansi njalo bahkuze ukuba inani labantu abagula umkhuhlane wengqondo liyehla yini kumbe liyakwela ukuze kudingakale izindlela zokunceda abantu.

Uhulumende useyakhe izakhiwo ezinengi ezikhangelane lokuphathiswa kwabantu abagula umkhuhlane wenqondo njalo seqhatshe abantu abanengi abasebenza lapho.

Umkhuhlane wengqondo uhlasela kakhulu abantu abadala ngoba yibo ababa le -stress. I stress esibangelwa yikuswelakala kwemisebenzi, ukuswelakala kwemali kanye lokondla abantwana. Ngakho kumele bancediswe.

Ababona ngokukhula kwabantwana bakhuthaza abazali ukuba bathengele abantwana ukudla okwakha imizimba. Ukudla okufana lenhlanzi, amaqanda amazambane. Ngoba bekholelwa ukuba ukudla okubhalansileyo kwenza umntwana akhule eqinile.

Odokotela abakhangala abantwana abancane bayaqakathekise ukuba abantwana bajovwe I vaccine yabo eye hepatitis B ukuze kuvikelwe umkhuhlane we hepatitis ekuhlaseleni abantwana abancane abasakhulayo

kudingeka ukuba abantu bafundiswe okuthiwa yi first aid usizo lwakuqala oludingakala umutnu engalimala ngoba kungenzeka umuntu ekhatshana lesibhedlela kumbe kungela mongikazi oseduze ngakho abantu kumele bebekwazi nje ukuncedisa umuntu olimeleyo

Kulezibhedlela kanye labodokotela abenzelwa ukuba bamkhangele omama kanye labantwana abasamda kuzalwa kuphela labo abangeni ezibhedlela ezinkulu bencedisa abantu abalimeleyo bona okwabo yikusebenza omama labantwana.

Inhlanganiso enkulu emazweni wonke eye UNICEF isebenzisana labezempilakahle, iyakhangela ukubana abantwana abancane bawondleke kahle emakhaya njalo bayahlatshiswa yonke imijovo okumele beyihlatshwe.

Abakhangela abantwana abancane abasakhulayo bakhuthaza abantwana ukuba benze imidlalo etshiyeneyo efana lemidlalo yebhola kanye lokugijima ukuze bakhule beqinile ngoba ukugijima kusenza umuntu ahlale umzimba wakhe uqinile ungahlaselwa yimikhuhlane.

Odokotela babantwana baqakathekile kakhulu, ngoba yibo ababona ukuba abantwana abasanda kuzalwa, bagcinekakahle ezibhedlela, njalo kabadluli emhlabeni besanda kuzalwa.

Kumele uhulumende kanye lenhlanganiso yezempilakakhe babone ukuthi kuba labo Pediatrician kumbe odokotela babantwana abanengi, ukuze labahlala emaphandleni benelise ukuba labo Pediatrician ababakhangelela abantwana.

Omama abazithweleyo kuqakathekile ukuthi bahambe bayebhalisa ezibhedlela. Kusukela lapho bayabesebencediswa betshelwa ukuba ba exercise njalo badleni ukuba bazale abantwana abaqinileyo abangela mkhuhlane.

Ama gynaecologist kanye lama paediatrician baqakathekile kakhulu kubomama abazithweleyo kanye lakubomama abalabantwana abancane ngoba yibo ababona ukuthi impilo zalaba abantu aziswelakali emhlabeni

Kufuze omama abasanda kubeletha balandele izixwayiso abaziphiwa ngodokotela babantwana babo ama Pediatrician ngoba laba balolwazi olujulileyo ngokukhula kwabantwana kanye ke development yabo.

Ama pediatricians kumele afundise omama kumbe abazali babantwana abakhubazekileyo ngezindlela abantwana labo okumele bephathwe ngayo. Njalo bafundise umphakathi ukuthi bengabandlululi laba bantwana abaphila ngokukhubazeka.

Udokotela uhlola isigulane esebenzisa umtshina wezinga eliphezulu. Ukubuya kwamakhompiyutha kanye lethekhinoloji sokwenza ukwelapha kubelula kulezinsuku, odokotela abasathwali nzima.

Izisebenzi zesibhedlela zinengi njalo zahlukile zilemisebenzi ehlukeneyo, kukhona abasebenza ukubhala phansi izigulane ezingena lapha esibhedlela, bakhona abaphekayo, bakhona njalo abasebenza ukhwelapha babe khona njalo abananzelela ukuba izigulane ziphethwe kuhle azikho ebungozini

Odokotela abatholakali ezibhedlela kuphela lasema klinika kodwa bakhona odokotela abaqatshwa besebenze beselapha amapholisa kumbe bakhona abaqatshwa besebenze njalo ku Army ngakho ke baqakathekile odokotela

Abasebenza ezibhedlela balempahla zabo abaziphiwayo ezifana lamagilavisi, izingwane zekhanda kanye lalokhu okuvala amakhala lomlomo. Lokho kusenzelwa ukuba bangatholi imikhuhlane engabe ihlasele izigulane abazelaphayo.

Abezempilakahle bayasebenza bencedisana odokotela Kanye labomongikazi ukuze babone ukuthi zonke izigulane ezibuya esibhedlela ziyaluthola usizo olidingakalayo njalo zibone ukuthi impilo ayilahleki izigulani ziyaphepha

Ezibhedlela kudingakala izisebenzi ezilezibindi njalo ezilokubekezela ngoba kubuya izigulane ezinengi ezehlukeneyo njalo eziyabe zilimele kakhulu ngakho kuqakathekile ukuba izisebenzi lezi zibelesibindi. Zingatshengiseli ukwethuka phambi kwezigulane.

Inengi labantu abasebenza ezibhedlela yilabo abenza kahle ezifundweni zamaSciences eSecondary kanye laseyunivesithi. Ngakho kumele lezi izifundo zamaSciences zifundiswe ngohlonzi.

Inengi labafundi abezempilakahle liyahanjiswa esibhedlela ukuze liyothola ulwazi olujulileyo njalo olungcono ngezifundo zabo zokwelapha.

Ezibhedlela kudingakala izisebenzi ezihlala zibobotheka, njalo ezenelisa ukugcina imfihlo yabantu. Lokhu kwenza abantu behambe bayedinga usizo bekhululekile besazi ukuba imfihlo yabo igciniwe.

Izisebenzi zezibhedlela ezifana labodokotela labomongikazi ziqakathekile kakhulu ebantwini ,ngakho kumele uhulumende abone ukuthi lezi izisebenzi ziholiswa imali eyaneleyo ezithabisayo

Kumele izisebenzi zezibhedlela zithi zingahlalahlala zihanjiswe kuma workshops. Lapho ezifika zikhunjuzwe khona ngemithetho yezibhedlala efana le khofidenshiyalithi. Efanana le empathy kanye lama good communication skills. Okuyikho izigulane ezikukhangeleleyo ebantwini abasebenza ezibhedlela.

Kudingeka ukuba abasebenza ezibhedlela babelolwazi olujulileyo ngemithi abayinika abantu babekwazi ukuthi imithi le isebenza njani kanye lamaside effects aphathelane lemithi yakhona.

Izisebenzi zonke zezibhedlela kumele zisayiniswe kumbe zifiliswe ama secrecy acts, ukwenzela ukuthi imfihlo yesibhedlela igcinakale, konke okuphathelane lezigulane kungaphunyiswa yizisebenzi.

Abezempilakahle abatholakali ezibhedlela kuphela kukhona abaqhatshwayo abakhangele kwezespoti kukhona njalo abanye abasebenzela ezikolweni lapho okulama bhodazi khona, bekhangele abantwana, ngakho baqakathekile kakhulu abezempilakahle.

Esibhedlela kuqhatshwe abantu abanengi kodwa yilowo lalowo ulalapho asebenza khona. Kukhona abasebenza abantwana, kukhona abancedisa abatshileyo kukhona njalo abancedisa abangezwayo endlebeni.

Kufuze odokotela kanye labomongikazi bahanjiswe kwamanye amazwe afana laboChina laboJapan bayofunda ngezokwelapha kulawo madokotela ukwenzela ukuba bengeze elwazini abavele sebelalo.

Kuyajabulisa ukubona esibhedlela sokugcwele odokotela besifazane. Kudala kwakukhangelelwe ukuba lo wawungumsebenzi wabesilisa kodwa ngamalungelo esewaphiwa abesifazana labo sebetholakala esibhedlela.

ezibhedlela bayancedisa omama abangamunyisiyo kumbe abangehlisiyo uchago olunengi ngokubenzela okuthiwa yi formula uchago lwabantwana olunathwa ngabantwana abancane lolu chago luyatshiyana ngezinga ngezinga lomntwana

Ema pharmacy bathengisa imithi njalo balakho ukuncedisa abantu abagulayo kwezinye zezikhathi nxa abantu bedinga ukuhlolwa kumbe ukuthathwa ama BP bafika bacele khonapho ema pharmacy bancediswe bebesebebhadala.

Amafamasi alemithi yakhe wonke umuntu, emaFamasi kutholakala imithi yabantwana abancane abasakhulayo imithi yabo mama kanye lemithi yabobaba. Imithi le yahlukile kukhona lamaphilisi kukhona imijovo kukhona eyokunatha ebizwa kuthiwa ngama siraphu.

kuleminye imithi ehlala emaphamarcy isikhathi eside ingathengwanga icine isi expire ngenxa yokuba abantu abagula li mikhuhlane eyabe imele isetshenziselwe leyo mithi bebalutshwane beyibona idula

Kulamafamasi ehlukeneyo amanye amafamasi akhangala ezokugula kwabantu .Yiwo lawo athengisa imithi .Kube sokusiba khona amafamasi ancedisa labo abalimayo ,kulapho okwelatshwa khona kumbe okuthengiswa khona imithi yokwelapha izifuyo ezifana lenkomo lenkukhu.

Ema pharmacy ikhona imithi ethengiselwa abantu bengela izincwadi ezivela kubodokotela, kuphinde kubekhona imithi edinga ukuba lapho umuntu ethenga aqhube incwadi ebhalwe ngudokotela esitsho ukuba athenge uphi umuthi.

Ema pharmacy kutholakala yonke imithi umuntu angayifuna kodwa ukuze umuntu athengiselwe lumuthi kuyabe kumele Abe lencwadi ebhalwe ngudokotela kumbe umongikazi incwadi okuthiwa yi prescription etsho ukuthi abantu kumele bathengiselwe iphi imithi njalo ayinathe kanjani.

Emafamasi lapha imithi ilondolozwa bayabona ukuba imithi lemithi bayifaka ndawonye kusiya ngokuthi yelapha yiphi imikhuhlane abahlanganisi imithi kodwa bafaka imithi ngokuhambelana kwayo ngakho umuntu ufika akhethe umuthi oyabe ewufuna ngalesosikhathi.

Ama phamarcy ayadulisa eminye imithi ayithengisayo kungoba leyo mithi ingama imports ingayenziwa emazweni abo. Ngakho uku importer kucina kubadulela okwenza labo bathengise leyi mithi kanye lamaphilisi ngemali ephezulu.

Amafamasi alusizo ebantwini, ikakhulu izigulane kodwa ububi bawo busekuthini imithi itholakala ngentengo ephezulu ngoba kuyabe kungumuntu osebhizinisini ezama laye ukuziphilisa.

Kunanzelelwe ukuba emaphandleni kuyasilela amafamasi abanengi bakhetha ukuthi lapha besenza amafamasi abo bawakhele emadolobheni ngakho abantu abahlala emaphandleni batholakala behamba imango emide besiyadinga imithi okubenza bacine belahlekelwa yizimali ezinengi.

Odokotela balakho ukuziphilisa ngokwenza amafamasi bathi lapho sebetshayisile emisebenzini yabo yesibhedlela bahambe bayethola eyinye imali ngokusebenza bencedisa abantu besemafamasi abo.

Amafamasi aqakathekile kakhulu emphakathini ngoba kulapho abantu abathenga khona imithi yokuzelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Ngakho kumele intengo yalimithi ibephansi ingaduli kakhulu.

Amapharmacy aqakathekile ngoba enza abantu bethenge imithi yabo endaweni ezifihlakeleyo kungela bantu okwaziyo ukuthi bagula wuphi umkhuhlani kumbe bazama ukunqanda kuphi ukugula abalakho

Amafamasi aqakathekile kakhulu ebantwini ngoba akasweli imithi. Kwezinye izikhathi abantu balokuswela imithi ezibhedlela kodwa bengabhalelwa i-prescription bayodinga efamasi bayayithola limithi.

Anduba bahambe bayoxoxisana labantu phandle, odokotela baqala bahlangane baxoxisane ngalokhu abazakwethula emikhankasweni yabo lapho bekhuluma labantu mayelana lemikhuhlane etshiyeneyo kanye lendlela eyelatshwa ngayo.

Imikhankaso iyanceda kakhulu inceda kakhulu abezempilakahle ngoba kulapho abahamba khona besiyakhuluma labantu, abantu bebatshela ezinye zezinto abahlangana lazo ikakhulu imikhuhlane ebahlaselayo kanye lokumemetheka kwayo.

Abantu bahlala bekhuthazwa ukuba bageze izandla ukuze bahlanzeke lokhu kusenzelwa ukuba bavikele imikhuhlane efana leCholera kanye lemikhuhlane efana le Covid ethelelwana ngokubambana izandla.

Imikhankaso iqakathekile ebantwini ngoba kulapho abathola khona ithuba lokubuza imibuzo ngalokho ababengakuzwisisi okuphathelane lemikhuhlane kanye lezempilakahle yingakho kumele kuhlale kusenziwa imikhankaso abantu bathole usizo.

Odokotela kanye labogatsha lwezempilakahle ngemva kokunanzelele ukuba inani labantu elibalandayo nxa lisenza imikhakaso liba linengi kulaleyi eya esibhedlela selayenza amaqhinga okuba kube lemikhakaso eminengi ukuze lifinyelele abantu abanengi.

Kungoba uhulumende kanye labogatsha lwezempila kahle bebona ukuba kulabantu abangahambiyo ezibhedlela bavame ukwenza imikhankaso lapho abaphumisa khona odokotela labo mongikazi behamba emadolobheni beselapha abantu njalo bexoxisana ngemikhuhlane etshiyeneyo

Kungoba benanzela ukuba omama abanengi babulawa ngumkhuhlane wemvukuzane yesibeletho abezempilakahle benza imikhankaso lapha abafundisa omama ngalo umkhuhlane kanye lezindlela zokuvikela ukuba bawuthole lo umikhuhlane.

Kudingakala ukuba abezempilo kanye labezempilakahle bevakatshele abemasontweni, amasonto angakholelwa ekuhambiseni abantu ezibhedlela lapho begula kumele labo bantu bafundiswe ukuba kuqakathekile ukuthi badinge usizo lapho bengezwa kuhle kulokuthi bathembele ekholweni lwabo.

Inhlanganiso yempilakahle isebenzisana labodokotela, ivame ukwenza imikhankaso njalo ivame ukuhamba iselapha abantu mahala ezitaladeni, behlola imikhuhlane efana lebp, itshukela kanye lengculaza. Lokhu bekwenzela ukuba bakhona abantu abesaba ezibhedlela abangakaze befinyelele kodwa bephila belayo imikhuhlane leyi bengazi.

Inengi labantu elingatholi ithuba lokuyafinyelela ezibhedlela lithola usizo lapho omongikazi kanye labodokotela bephumile bekhankasa beyelapha abantu bengababhadalisi, yikho lapho abantu abathola khona usizo.

Uhulumende ubeka imali eceleni ukuncedisa abezempilakahle ukwenza imikhankaso mnyaka yonke. Lapho bayabe befundisa abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo kanye lendlela zokwelatshwa kwayo.

Imikhankaso kumbe ama"campaigns" aphathelane lempilakahle ayisisekelo sokuphila kwabantu ngoba bayafundiswa ngokuzivikela emikhuhlaneni efana labo cholera, T.B le bilharzia.

Ababona ngempilakahle yabantu kumele beyenze imikhankaso lapho abafundisa khona abantu ngendlela zokumemetheka kanye lokwenqabela imikhuhlane efana le cholera, imikhuhlane efana labobilharzia kanye le Covid.

Amakhampeyini ayenzwa lugatsha lwezempilakahle lusebenzisana lama kilinika kanye lezibhedlela luqakathekile ngoba yikho lapho abantu abathola khona usizo, yikho lapho abantu abathola khona amaphilisi amahala.

Kumele imikhankaso yezempilakahle yenziwe ngabodokotela kanye labomongikazi. Laba bengabantu abalolwazi olujulileyo ngezemikhuhlane ukwenzela imibuzo engabe ikhona evela ebantwini benelise ukuyiphendula.

Imibuthwano kanye lemikhankaso eyinziwa ngabezempilakahle iqakathekile kakhulu, njalo kumele lapho abayenza khona babize intsha bakhulumisane layo ngendlela yokuziphatha ukuze kungamemetheki ingculaza njalo kungamemetheki imikhuhlane eminye ethelelwana emacansini.

Kumele abezempilakahle bethi besenza imikhankaso yabo bafundise abantu ngoku qakatheka kokudla, ukudla okwakha imizimba esithi yi(balanced diet)babafundise njalo lango kuqakatheka koku ekisesayiza.

Imikhankaso ngezempilakahle iqakathekile ngoba kulapho abantu ababuza khona imibuzo ngemikhuhlane abangayizwisisiyo kanye lokwelatshwa kwayo , imikhuhlane efana le TB ,le HIV Kanye le cancer

Abantu bayathakazelela imikhankaso eyenziwa ngabezempilo kanye labogaja lwezempilakahle ngoba bekwazi ukuba bayathola ulwazi ngezemacansini baphinde bathole usizo lwamahala lapho behlolwa imikhuhlane efana labo "BP" njalo behlolwa ukuba abalalo igcikwane na.

Intsha yanamuhla iyaphanga ukuya emacansini. Ngakho kudingeka ukuba intsha ifundiswe ngendlela zokuziphatha ethandweni. Ukuze kuvikelwe imikhuhlane yocansini engathelelwana.

Kuqakathekile ukuba intsha kanye labadala bafundiswe ngokomemetheka komkhuhlane kumbe igcikwani le etshi ayi vi/ eyidzi, ngakho kumele kube lemikhankaso kanye lamaforamu lapho abatsha abafundiswa khona ngal' umkhuhlane.

Abesifazane yibo abahlaselwa kakhulu ligcikwane leHIV ngoba bakhona abatholakala sebethethwe esithenjini ngakho lokho kwenza abantu bacine sebesengozini yokuthola lomkhuhlane wengculazi.

Uma kuxoxiswana ngemikhuhlane efana Lengculaza kanye lokuhlolwa igazi kudingakala ukuba izigulane zibe zisendaweni ethuleyo lapho okungela muntu ozwa impumela kanye lalokho okwenzakalayo.

Kutholakale ukuthi inengi lesilisa alithandi kuyahlola igazi bethembe ukuba omkabo bengayahlola basebenzise leyo mpumela yabo ngakho kumele becitshwe ukuthi kuqakathekile ukuthi bayehlolwa.

Intsha yanamuhla kudingakala ukuba ibelemihlangano lapho exoxisana khona ngemikhuhlane ehlasela intsha efana leHIV, Aids leTB ngoba inengi liyasilela ngalokho.

Kuqakathekile ukuba omama abazithweleyo bafundiswe ngendlela zokuzivikela ekutholeni imkhuhlane efana legculaza kanye lemkhuhlane ethelelwana ocansini, ukuze bangatheleli abantwana abasesiswini.

Abantu kumele bafundiswe ngezemacansini kanye lokuzivikela nxa besiya emacansini lokuthi bengathola ngaphi usizo lapho sebegula imkhuhlane ephathelane lokuya emacansini.

Ezibhedlela lasemakilinika akhona amayouth friendly corners lapho intsha ethola khona ulwazi ngendlela zokuziphatha ukuze abantwana bengazithwali besabancane njalo bazivikele emikhuhlaneni yocansini.

Kumele abantu besilisa befundiswe ngezempilakahle ikakhulu imikhuhlane ethelelwana ecansini kanye lokuqakatheka kokuyahlolwa inengi aliyihlolwa ezibhedlela ngenxa yokwesaba.

Kuqakathekile ukuba omama abazithweleyo kanye labamunyisayo bafundiswe ngezindlela zokuzivikela emacansini ukuze bangatheleli abantwana umkhuhlani, owe HIV/AIDS.

Kumele abezempilakahle benze imikhankaso nge SRH, ukuze abantu bafundiswe ngokuthelelwana kwegcikwane, kanye lemikhuhlane yocansini.

Abezemidlalo balakho ukusebenzisa imithi ebenza benze kuhle. Limithi ilamagama atshiyeneyo abanye bayibiza ngokuthi ngama supplements ibenza baqine imithambo yomzimba njalo lamathambo abo aqine.

Kuyabophisa ukuba umuntu owenza ezemidlalo ikakhulu abagijimayo labadla ibhola ,ukuba basebenzise imithi efana lamasteroids ngoba limithi ikholelwa ukuba ilakho ukwenza umuntu enze okudluliseleyo kwezemidlalo ngakho uyabe eseqila abanye.

Odokotela abakhangela abenza ezemidlalo benza izincediso ezinengi zalabo abalimala besemidlalweni, zikhona izicathulo ezigqokwa yilabonabadlalayo ukuze bazivikele ekulimaleni ikakhulu inyawo, amadolo kanye nje lamathambo omzimba.

Kudingeka ukuba abantu abezemidlalo behambe beyebona ngabodokotela kumbe izingcitshi ezibona ngabezemidlalo ukuze beyelatshwe kwesinye isikhathi kuyabe kudingeka ukuba belule amathambo okubizwa kuthiwa yifiziyo theraphi ukuze benze kuhle emidlalweni.

Odokotela bezemidlalo bahlala belindile lapho kudlalwa imidlalo etshiyeneyo besenzela ukuba babe yibo ababa luncedo lwakuqala lapho umuntu elimele bayabe bethwele amabhokisi abo aweFirst Aid ayabe egcwele imithi yokwelapha abalimala kwezemidlalo.

Impilakahle yabezemidlalo iyaqakathekiswa ngakho umdlali lomdlali kukhangelelwe ukuba abe lalowo omkhangelayo lapho esenza imidlalo yakhe okubizwa kuthiwa ngama physician labo bancedisa abadlali ukuze bangalimali lapho belimele yibo ababelaphayo.

Abayenza ezemidlalo esingathi ngama sports balabo dokotela babo ababancedisayo ukuba bazi kumele badleni njalo kumele bangadlini ukuba benze kuhle kuleyo midlalo abayabe beyenza.

Kulabo dokotela abazimisele ukwelapha abadlali bemidlalo ehlukeneyo, labo odokotela bayancedisa abadlali abalimalayo kumbe abaqamukayo ukuze benelise ukuhamba bephindele njalo emidlalweni yabo.

Kudingeka ukubana abemidlalo badlale kuhle njalo basebenzise imithi ehambelana labo ukuze benze kuhle kwezemidlalo. Imithi efana lama steroids ayivunyelwa kwezemidlalo

Bonke abalimala emidlalweni ,bayancediswa ngemithi ezibhedlela. Kanye le physiotherapy beselulwa amathambo ,ukuze basile baphindele njalo emidlalweni yabo.

Ngokuphucuka osekukhona kulezinsuku abazempilakahle balakho ukuncedisa abantu besebenzisa umabonakude. Abantu bayabukela amathelevizhini bebukela inhlelo lapho abacetshiswa khona ukuzivikela emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Odokotela kumele bebhale phansi ilokho okuyikho abayabe belaphe ngakho izigulane lapho isigulane lesigulane sijovwa kumbe siphiwa amaphilisi kuyabhalwa phansi ukuze kwaziwe ukuba leso sigulane selatshiwe singaphindwa ukunathiswa kumbe ukujovwa njalo ngomunye udokotela.

Kungenxa ye thekhinologi abantu kabasalahlekelwa yimali enengi besiya ezibhedlela umuntu ulakho ukuzihlola ehlezi endlini. Bakhona abantu abazijovayo abalomkhuhlane wetshukela kuthi abale bp balemitshina abayabe sebenzisa ukuze babone ukuthi ibp iqansele kumbe yehlile kakhulu

Kulezinsuku izibhedlela zilayo imitshina eziyisebenzisa lapho zelapha abantu. Izibhedlela ezingela mali ezingenelisi ukuthenga amalephuthophu kanye lamakhompuyutha zingathenga amathebhulethi lawo, esenelisa ukuba bangene ebulenjini bayenza amaresetshi kumbe izichwaningo zabo.

Ngokuphucuka kanye le technology abantu balakho ukuncedana omunye ekweyinye indawo, omunye laye ekweyinye indawo ekhatshana kusetshenziwa omakhalekhukhwini. Njalo umuntu ongezwa kuhle ulakho ukusebenzisa ama application a kubomakhalekhukhwini abhale lokho akuzwayo, abesetshelwa umkhuhlane angabe ewugula.

Kumele abantu bafundiswe ngokusebenzisa omakhalekhukhwini kanye lama aplikhetshinzi ukuze bathole usizo bezihlalele ezindlini zabo, usizo ngemithi abangayithenga uma bengezwa kuhle.

Kulezinsuku abantu balakho ukuzelapha bezihlalele ezindlini zabo. Balakho ukusebenzisa imitshina yebp, balakho ukusebenzisa amathermometer besenza behlezi ezindlini zabo.

Odokotela balakho ukusebenzisa iTechnology efana lamaLaptop kumbe besebenzisa ama applications, ukuhambisa lokho abakubone nxa behlola izigulane, ukuzebathole usizo kwamanye amadokotela akwezinye indawo.

Odokotela balakho ukugcina inhliziyo yomuntu ilokhu itshaya besebenzisa imitshina yakulezinsuku ukuze bayelapha esinye isigulane. Bayafaka leyo nhlinziyo ebhokisini elilomuthi njalo ibhokisi elisebenza ngogetsi bahambise leyo nhlinziyo lapho okumele iyekhona.

Abantu abahlala emaphandleni abakayenelisi ukusebenzisa ithele helthi ngenxa yokuba abala amagetsi ezjndaweni ezinengi ngakho kudingakala ukuba bafakelwe labo amagetsi ukuze bathole usizo.

Itelehealth iqakathekile kakhulu ngoba iphathelane lokusetshenziswa kwamafoni kanye lama aplikheshini ukunika izigulane usizo lapho eziyabe zikhona zingayanga ezibhedlela.

Ngenxa yokuthi isikhona imitshina ethengiselwa abantu ukuba bazihlole bebodwa besezindlini, bezihlola imikhuhlane efana le Bhi Phi. Asekhona ama Bhi Phi meshinzi, kumbe imitshina yokuzithatha iBhi Phi umuntu ehleli endlini.

Itelehealth iqakathekile kakhulu ezikhathini zanamhlanje zethekhinoloji ngoba yenza izigulane zithole usizo zizihlalele ezindlini zazo . Izigulane zilakho ukusebenzisa omakhalekhukhwini, zilakho ukusebenzisa amaapplications ukuze zikhulume labasebenza ezibhedlela ziphiwa usizo zizihlalele zingaphakamanga, lokhu kusaver imali.

Umkhuhlane weBP uhlasele abanengi umhlaba wonke jikelele. Lokhu kubangelwa yindlela abantu asebephila ngayo kanye lokudla abakudlayo kulezinsuku. Ngakho abantu abanengi sebetholakala belemitshina yothatha iBP. Omunye lomunye uzithatha iBP ehlezi endlini yakhe.

Kukhona imithi efana locucuza kanye leminye nje etshiyeneyo okukholelwa ukuba yelapha iBp kuleminye njalo okukholelwa ukuba ilakho ukuthi yelapha umkhuhlane onjenge mvukuzane kodwa leyi mithi ayikahlolwa emaLab ngakho abanye abantu bayadonda kumbe bayesaba ukuyisebenzisa

Imithi yesintu ilakho ukunceda obaba abasebeleqolo elingaqinanga. Iyamisa njalo omama abangenelisi ukuthola abantwana. Ibisebenziswa ekadeni njalo ilokhe isebenziswa lanamuhla eminye iyasetshenziswa inhlanganiswa loluju lwenyosi.

Kuleminye imithi kanye lezihlahla zesintu okukholelwa ukuba ziyaqinisa umzimba womuntu .Izihlahla ezifana lemoringa zikholelwa ukuba ziyancedisa abantu .Zilakho ukunathwa ziyitiye. Zilakho njalo ukunathwa zingumuthi .

Abantu abakudala babesebenzisa imithi yesintu leyo abayitshiyela izizukulwana zabo lezo zizukulwana lazo zatshiyela ezinye izizukulwana ngakho ulwazi lonke abantu abalalo ngemithi yesintu ngeyekadeni.

Eminye imithi yesintu ilakho ukusebenza iyisitshebo. lmithi enjalo ifana locucuza. Abafuna ukwehlisa BP bayapheka ucucuza njenge sitshebo. Unceda ukwehlisa iBP.

Inengi labantu selizelapha ngemithi yesintu. Lokhu kungenxa yokuthi itholakala egangeni, eminye njalo balakho ukuthi beyihlanyele emizini yabo beyisebenzisa ukuzelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yesintu njengemithi yesilungu. Layo ilendlela ekusetshenziswa ngayo. Kumele zilandelwe lezi izindlela. Ukungayisebenzisi kuhle leyi mithi yesintu lakho kulama side effects.

Imithi yesintu eminye ilakho ukwelapha njalo izifuyo, Izifuyo ezifana lezimvu ,inkomo , kanye le ngulube ngakho imithi yesintu iqakathekile ebantwini lezinyamazaneni.

Imithi yesintu yahlukile eminye iyanathwa eminye iyadliwa njengesitshebo, itshiyene nje njalo iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu azi ukuthi awuphiweyo kumele awusebenzise njani.

Abantu balamuhla ikakhulu abansundu balokhe beqhubekela phambili ngokubenzisa imithi yakudala efana lezihaqa, intolwane ekwelapheni izifo ezibahlaselayo.

Emithini yesintu kusetshenziswa izinto ezitshiyeneyo kweminye imithi kusetshenziswa amahlamvu, kweminye kusetshenziswa impande kweminye kubesekusetshenziswa amaxolo, imithi yakhona iyahlukana.

Kusadingeka ukuba abantu bafundiswe ngemithi yesintu ukuze bazi ukuthi layo iyenelisa ukulapha njalo iqede imikhuhlane. Abantu abalalo ulwazi ngale imithi lokusebenza kwayo.

Umuthi wesintu okuthiwa yi aloe vera kuqakathekile kakhulu ngoba wenza imithi eminengi etshiyeneyo Ulakho njalo ukwenza amafutha okugeza inwele ulakho ukwenza amafutha okukhulisa inwele. Ngakho i-aloe kuqakathekile ebantwini.

imithi yesintu isilungiswa layo iphekwe kahle ifakwe emaphepheni ithengiswe ema phamarcy akusafani lakudala lapho eyayithengiswa ingamahlamvu kumbe izimpande ithengiswa ezitaladeni

Imithi yesintu iqala ihlolwe ngabosiyazi ingcitshi ezazi ngemithi yesintu ukuze babone ukuba leyomithi ayilakubulala abantu kumbe ukubalimaza. Ngakho izingcitshi. lezi ziqala ziyihlole imithi ingakasetshenziswa

kuleminye imithi yesintu efana locucuza kumbe iblack jack okukholelwa ukuba uyehlisa ibp. Ucuccuzwa engasetshenziswa njengebhida kumbe isitshebo adliwe umuntu odla lokhu uyenelisa ukwehlisa ibp yakhe.

Imithi iyasetshenziswa ekadeni layo isihanjiswa emalabhoritri ifike iphekwe kahle ibisifakwa nje ezigubhini ezinhle kodwa akuyali njalo akuntshintshi ukuba yimithi yesintu.

Imithi yesintu kudingakala ukuba isetshenziswe ngesikhathi esifaneleyo njengemithi yanamuhla kumelenisetshenziswe kuhle umuntu anangawusebenzisi kakhulu ngoba ilakho ukucina ingasasebenzi emzimbeni uma isetshenziswe kakhulu.

Imithi yesintu iqakathekile yayisetshenziswa kudala lanamuhla lokhe isetshenziswa. Ikhona eminye imithi yesintu esetshenziswayo ukumisa omama abangenelisi ukuthola abantwana.

Eminye imithi yesintu ivelela ezihlahleni, ngakho kuqakathekile ukuba nxa idingwa limithi kulondolozwe izihlahla, kungabulawa imvelo ngenxa yokuthi kudingakala imithi.

Kumele ulwazi olukhona ngemithi yesintu lubhalwe phansi esingathi yi documentation, ukwenzela ukuba abantwana bakusasa labo baqhubeke besebenzisa limithi, ulwazi lolu lungatshabalali.

Kuleminye imithi yesintu esetshenziswa ekukhuliseni abantwana. Ikhona intolwane enikwa abantwana abancane ukuze baqine, ikhona eminye njalo esetshenziswa ekutabeni abantwana inkanda ukuze bakhule beqinile

Kuleminye imithi yesintu ehlolwayo emalab isetshenziswe ukupheka imithi yesimanje eyiyo esiyithenga emapharmacy isiphuculiwe kodwa kusetshenziswe yona imithi yesintu.

I aloe Vera ingeyinye yemithi yesintu yenzisa imithi enathwayo iphinde isetshenziswe ukwenza amafutha okugcoba ukwelapha imikhuhlane yezikhumba ,ngakho ke ialoe Vera iqakathekile

Kudingakala ukuba umphakathi ufundiswe izingcitshi ezazi ngemithi yesintu ukuze zifundise laba abantu ngokuqakatheka kwale imithi kanye lendlela zokuyisebenzisa imithi le ngendlela efaneleyo.

Imithi yesintu isetshenziswa iyizindlela ezitshiyeneyo. Eminye isetshenziswa ingamanzi, eminye isetshenziswa icholiwe, eminye njalo isetshenziswa ingamahlamvu kodwa kunjalo isebenza okufanayo.

Inengi labantu kulezinsuku likhetha ukusebenzisa ama "herbs" ekwelapheni imikhuhlane efana le BP letshukela. Abanye banatha i"Herbal Tea" besenzela ukwehlisa umzimba abanye besenzela ukwehlisa iBP.

Abezempilakahle bakhuthaza umphakathi ukuba usebenzise imithi yesintu okukholelwa ukuba layo iyenelisa ukulapha okufana lemithi eyesikhiwa leyi esetshenziswa kulezinsuku. Bakholelwa ukuba limithi yenelisa ukwehlisa imikhuhlane efana leBP kanye lokwehlisa itshukela kanye lezinye nje izifo ezifana lemvukuzane ezihlasela abantu kulezi insuku.

Kukhona imithi yesintu esisetshenziswa kulezi insuku ethathwa kwamanye amazwe ngoba ingamili kuleli ilizwe, ngakho iyathathwa ihlanyelwe kulandelwa izindlela elinywa ngazo lapho eyabe ithethwe khona.

Imithi yesintu iyelapha obaba kanye labomama. Eyinye ikholelwa ukuba iyanceda obaba ukuze bathole inzalo njalo iyabayenza baqine imizimba ikakhulu iqolo.

Kuleminye imithi yesintu esetshenziswa ekwenzeni imithi yekwelapha inwele kumbe yokukhulisa inwele imithi le isemulini yama alo ama alovera ayimhlobo etshiyeneyo.

Kulemithi eyahlukileyo esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ehluphe abantu. Imikhuhlane efana lokuswelakala kwegazi emzimbeni , imikhuhlane efana le Bp , imikhuhlane efana letshukela. Limithi ifana locucuza leminye nje eminengi efana lomsuzwane.

Kukholelwa ukuba ezinye izihlahla zesintu zilakho ukwengeza ulwazi labantwana zibenze bakhaliphe ingqondo izihlahla lezi zifana lesihlahla okuthiwa yi lantana camara yiyo okucantshangelwa ukuba iyenza umntwana akhaliphe ingqondo

Imithi yesintu ikhona imihlobo engatholakaliyo umnyaka wonke, kukhona etholakala ngesikhathi esithile, kungaba ebusika kumbe entwasa. Ngakho imithi iyawonyiswa ukuze ingasileli ihlale ikhona.

Kwesinye izikhathi lapho kuphekwa imithi yesintu kuhlanganiswa imithi eyehlukeneyo etshiyeneyo kufakwe amafutha, kufakwe amahlamvu, kufakwe njalo lamaxolo besikuphekwa umuthi thile.

Imithi yesintu iminengi njalo yahlukile. Kukhona omunye obizwa ngesilungu kuthiwa yigoose berry. Lumuthi ulakho ukwelapha abantu, welapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo kungathathwa isithelo kumbe kusetshenziswe impande.

Kuleminye imithi yesintu esetshenziselwa ukunuka kwayo lokho kunuka kunceda ukuxotsha izinanakazana ezifana lenyoka ezifana lemosquito kumbe iminyane kumbe ezixotsha iminyane ezindlini ngakho imithi yesintu iqakathekile.

Imithi yesintu ilakho ukwelapha imikhuhlane efana lezacuko okuthiwa yi"epilepsy" lapho umuntu oyabe esiwa khona abanye abathi ngama"Fits" ngakho imithi yesintu iqakathekile ngobe ingelapha lesi sifo.

Akhona amaluba asetshenziswa ekwelapheni abantu lawo amaluba ayathathwa asetshenziswe ukuchola amafutha kumbe ukwenza imithi enathwayo eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Eminye imithi esetshenziswa ekwelapheni imikhuhlane ikakhulu leyi imithi yesintu imila lapho okugcwele khona amanzi, ngakho kulezinye izindawo ezingela manzi eziyabe zisilela zingela leyomithi sokumele indingwe kulezo zindawo.

Inhlaba ingumuthi wesintu oqakathekileyo. Incenda abantu iphinde incede njalo izinanakazana lenyamazana. Inhlaba kukholelwa ukuthi iyenelisa ukwelapha inkukhu. Kulesifo senkukhu eselatshwa ngayo.

Kusadingeka ukuba uzulu afundiswe ngemithi yesintu, ngoba bebanengi abantu abalokhe besayikhangelela phansi limithi, bekholelwa ukuba abayisebenzisayo balokuthakatha.

Imithi yesintu kumele isetshenziswe ngokunanzelela okukhulu. Ilabo ubungozi njengayo yonke imithi uma engasetshenziswanga ngendlela efaneleyo ngoba ilakho ukubulala.

Abantu balakho ukuzilimela imithi yesintu emizini yabo ukuze bezelaphe bangayi thengi phandle kodwa bayithole eduze lapho abahlala khona. Minengi imithi yesintu engalinywa ngabantu ezindlini zabo.

Imithi yesintu kumele isetshenziswe ngonanzelelo njalo kumele isetshenziswe ixhaswa yimithi yanamhlanje ngoba ikhona eminye imikhuhlane engeke yelatshwa kusetshenziswa imithi yesintu efana leAIDS leTB.

Imithi yesintu iqakathekile ekwelapheni imikhuhlane yanamhlanje efana letshukela kanye lebhiphi, imithi efana labo garlic kanye le ginger iyasetshenziswa ukwelapha ezinye zezifo zalamhlanje.

Isizukulwana sakusasa kumele sifundiswe ngemithi yesintu ukuze ulwazi lusabalale njalo ulwazi ngemithi yesintu lungaphelli Abakusasa labo baqhubeke beyisebenzisa

Kukhona imithi yesintu okudliwa izithelo ukuze abantu bazelaphe emikhuhlaneni etshiyeneyo. Eminye yakhona uma abantu bengayazi ilakho ukubulala njalo ngakho kumele isetshenziswe ngabantu abayaziyo.

Imithi yesintu minengi njalo iyahlukile ngoba odokotela balokhe besazama ukuhlolisisa kanye lokufunda ngemithi yesintu eyehlukeneyo lokubayelapha yiphi imkhuhlane egulwa ngabantu.

Banengi abantu abalokhe besesaba ukusebenzisa imithi yesintu. Lokhu kubangelwa yikuswelakala kolwazi ngemithi yesintu, ngakhokudingakala ukuba abantu bafundiswe ngemikhankaso.